Palli zuɣu ka lɔɔrinim paakipaaki ʒaya ka di mŋanla saa n mi ka niribi anahi yinɔ maa yela liiga yelɔw gbuni ka ye liiga shɛli n pa dizuɣu ka yinɔ maa ye blue, kabɛ gbubi bin shaɣu n damda, n chana ka di mŋanla, dilan maa naba nyilimina ka lɔɔrinim maa di mŋanla bɛ paakila dishaŋa dini kapaɣa so ʒɛ bɛtooni.